Enkima eri ku matabi ag'omuti wabula enkima erimu ebyeruyeru eri mu kwekenneenya wa gy'eyinza okulaga. Wabula, waliwo n'ebisansa ebirala bingi ebya kiragala awamu n'emiti ebigyetoolodde.